Daadama paɣaba noli ka bi zaa ƶiya daadam shab boɣari nyɛla din vaham yina bin zaa yina maa zaŋ binyahri tamtam bi gbaya zuɣu bi shab yɛ daliya ʒiɛhi

Daadama n ʒɛya paɣaba ayi ka doo bɛ bi nyaanga ka gbubi yɛduɣurigu daadam shab boɣari nyɛla din vaham yina paɣa yinga na nyɛla ŋun wuɣi o nuu zuɣusaa ka yɛ boɣa bihi zaɣ sabila